mën na indi ay jafe-jafe waaye ndax loolu moom mooy <hesitation> li ñu war <hesitation> ay ndaw lañ bu ñu gisee loo xam ne jagul danañ ko wax waaye nag lépp nag nay tegu ci xam-xam moo tax ñu koy def ci enquête ndem ca baykat ya ña nga ca bu jeexee ki ko yor dina ko woo ñi mu ci ko war a woo ñu daje ñu lifin su ko defee la cay génn buñ ko jébale <breath> la ca des comme ni ma la ko waxoon enquêtes agricoles yi dina génni dina wane ne ci taxawaay maanaam ci wàllu rendement ñaata lay am ndax li ñu am toll na ak li ñu amoon daaw yooyu yépp dañ bugg mu tegu ci xam-xam tegu ci enquête tegu ci ay gëstu tegu ci lu wóor mu bañ ñoo bett wax joo xam ne da ngay taxaw rekk naan nañ dem tool nañ dem tool te teguwul fenn
<hesitation> <hesitation> <smacks lips> mais ndax ñoom am nañu am nañu yaakaar

d' accord

tay jii lan lañ mun a jàpp ci changement climatique ci façon mbay yi nga xamante ne am na fii ci Sénégal lan lañ leen mën a baaxee

gerte yi dëgg la

kon dañuy

d' accord bala ma lay bàyyi ci information yi <noise> ndax waa DRDR mun nañu témoigner tay jii que ni <noise> <hesitation> ni ngeen di joxee information yu dem ci <breath> producteurs yi ndax <hesitation> ñoom kiiyal na leen ils sont en phase ak li nga xam moom mooy information yi DRDR ayca

<hesitation> maanaam dafa <hesitation> ñi ñi nit ñi sax dañ léegi dañ ma ne yow boo est ce que duñ yóbbu météo ma ne leen ndo ba tay it <laughs> maanaam xam-xam dadul caaxaan wax ju tegu ci xam-xam <crosstalk> soxna Maguette dëggu tegu ci xarale ak jumtukaay yu mucc ayib dama ne am nay jamono waa météo bu ñu waxee kenn du leen déglu li may wax nii yàggut waaye adduna dafay dox ay jumtukaay maanaam dama ne dama ne ñi doon ñi ko doon wax ay Sénégalis lañ te ba léegi ay Sénégalais lañu jàng am xam-xam jumtukaay rekk moo fa moo doonoon seen gàllankoor <noise> Yàlla def na diggante bi at ay at ñu am ay jumtukaay yoo xam ni <noise> tax na liñ doon wax mu gën a tegu xam-xam bi mosu fee jóg jumtukaay dong moo doon jafe-jafe te defe naa jumtukaay yooyu ba ci ña ca war a jóg jóge ah gis na ñépp gis nañ kenn naatablewul waxu météo moo xam ci mbay la moo xam ci sàmm moo xam ci napp <noise> kon loolu lu lu ko waral mooy li mu wax rekk

bien sûr
léegi nag ñun ñi nga xam ni ñun ci wàllu bay man <sniffs> tay ñun dañ ko jiital informa climatique fañ teg jiwu teg engrais teg fa lay la ñuy aaree gàncax teg fa jumtukaay bu ndaw mooy matériel bu ndaw bi ak matériel bu mag bi mooy <sniffs> tracteur ak la muy àndal foofu la tegu donc dafa nekk facteur de production changement climatique ta tax na ñu teg ko ca a kanam léegi dañ ko boole woon waaye léegi dañ ko teg ca kanam boo ko tegul doo dem ndax ñoom boo leen dégloo di nga xam ndax yow war ngaa jiw wala ndax waroo jiw léegi ci biir waxtaan yi dañu naan sax léegi nañu xool pour ñëw léegi ci li nga laajoon changement climatique tax na fi mu toll nii ñépp dañu war a teel a ji même ceeb sax dañu ko war a teel a ji ku ci bëgg a génn fi mu toll nii da ngay teel a ji maanaam di moytu yenn xeetu variété yi nga xam ne dañuy laal ñenti weer jëm kaw
<smacks lips> mais teel a ji bi <sniffs> ndax du indi problème
déedéet teel a ji bi du indi jafe-jafe teel a ji bi mooy <sniffs> li ñuy mën a faru ñu faru ko <sniffs>
dafa mel ni am na ji

d' accord

ah d' accord

maanaam <hesitation> <laughs> pour dëggal li mu wax Yàlla dafa maa nattu dama def ay gëstu yu xaw a bëri ci li muy wax nii ci gerte gi ba ci dugub <sniffs> maa ngi leen wax ne dugub bu xiifee ca njëlbéen bonut loolu constat empirique la nga dem ISRA kuréel gi yor wàllu gëstu bi soo demee am na benn centre ISRA bu ñuy wax ñoom ñooy gëstu lépp lu ñuy wax déve lu ñuy wax mécanisme d' adaptation des résidus à la sécheresse Yàlla def ma jaar fa Yàlla def ma liggéey ci ci gerte gis nga ñoom li ñu liggéey ci dugub ak gerte maanaam pour ngir dëggal li ñu maanaam loolu mag ñi gis ci dugub ni bu xiifee ca njëlbeen bonut day yokk dana feeñ ca rendement ba ñoom dañ ko gëstu ba génn ba bind ko ba teg ko dugub bu xiifee ca njëlbeen ga comme ni mu ko waxee reen ba lay pousse ba mu gën a jëm ca suuf mu jëm ci suuf un mètre ba un mètre cinquante lépp lu fay ndox <noise> lépp luy ndox nag mu mu raasaatu yéegal ca kaw bu ko fa taw ba fekkee dooleeku ci loolu loola nga gis mun na indi xeetu bu suuf sa amee doole bu suf sa amee doole rekk nga gis mu feeñ ca ngoob ba pour dëggal ko ko ci gerte gerte am na fu muy toll ci xiif ndax man def naa ko ci loolu ma lay wax noonu jàngat boobu ma doon def en deux mille deux deux mille trois dañ doon xiifal gerte gi xiifal forcé xoon ko reen bi waa ISRA def nañ ko am nañ benn appareil lu ñu tuddee séseauton boo koy xiifal boo ko lifinee da ngay mën a xool soxna Maguette di mën a mesurer développement racine yeeg maanaam ni reen yi di poussé reen yu mag yi di dee bu ñu ko gëstuwee ñoom dem nañ ba gis ne reen bi dina dem ba deux mètres bu dugub dina dem ba un mètre cinquante bu gerte dina def loolu moo tax

doole jooju muy yëkkatee mu ñëw bu ñëwee bu xëccee bu ñëwee mu boole ca di jur doom day tax li ñu tuddee alimentation hudrique bi dafay gën a am doole

loolu pour dëggal li mu wax la pour wane ne gëstu wane na ko ba noppi

am na solo
kon li muy wax noonu lu am solo la te ca suñu di diir boobu nag eh nañuy ñaan projet boobu nga wax noonu mu antu ndax su ma juumut juróom-ñeeti communes defe naa dana ca bokk
waaw huit communes dina si bokk li nga wax loolu la
huit communes départ Tataguine ba Ndiock ba Diaole maanaam bu ñu nangoo lëkkaloo inter communalité mooy condition fondamental bi it mooy tax di nga xam ne pour projet boobu mën a dem bu ñu ko nangoo ba lifin bu nit doxalee lañ ca war a doxaljëm ci wàllu mbayum ceeb jëm ci wàllu mbayum mbirum maraichage dër bi ba ci ci biir yëf yi am na jiwu programme jiwu am na ay digues am na sax ***
am na ay magasins bawuñ dara <smacks lips> ba ci jumtukaay matériel bawul dara foofu moom bu Yàlla defee mu am su ma juumul ah diir boobu gox yooyu dina am soppeeku
insaa àllaa dina am soppeeku du tere it mu ne ah ma ne ko xelal bi muy wéy que ni fi ñu toll ci wàllu nawet ak nawet yii di ñëw allah kulli aal foog ne comme ni ko sëñ Maodo waxee foog nit ñi di teel a ji xoolal ñi nga xam ne ñooy teel a ji xaal bi xaal biy njëkk a ñëw ci marché bi boroom dañ koy arrosé soxna Maguette de dañ koy arrosé arrosé
muy mbayum noor mi
ci mbayum noor bi lañ koy bay xaal biy njëkk a duggu si fii ci Fatick ci marché bi ña ko fañ koy bayee ci arrondissement Niakhane ña koy def dañ koy arrosé
ndeysaan
waaye dañoo gis njariñ li moo tax ceeb ma fàttali ni deux mille quatorze sëñ Maodo boo ko fàttalikoo département Fatick am ruq rekk moo fi génnewoon ceeb bu xaw a yéem nit ñi muy ruqu Fayil bi ka ko génne nan la def dafa faru ci ceeb gi deux mille quatorze boo fàttalikoo trente septembre la ndox mi arrêté tawatul Sénégal man mu ngi ma fekk Kolda trente septembre deux mille quatorze taw wàccatul au niveau national te fii fii ci ba ñu ko laajee na nga def mu ne ma dañ maa digal ne ma naa ko faru ma essayé ko ndeketeyoo nawet bi day teel a arrêté moom kepp moo fi guub ceeb bu nit mun a duut baaraam
am na solo
kon lu mun a nekk la lu mun a nekk la te loolu ah ñi ko en tout cas ñi nga xam ne ñu ngi koy ñi ngi koy jéem dañ ciy gis njariñ <sniffs> li Maodo wax ne nag nag xaw na métti nag wax dëgg fa Yàlla te te mënut a doon it lu yaatu lool waaye nag dees na ko dees na ko def ndax day yokku li ñuy wax résilience bi lu am solo la nit ñi di nangu sans nangu soppi ceeb bi comme ceeb bi mais ceeb bi boo teelee def pepinière mais sëñ Maodo bu teelee taw bu fekkee ne liggéey nga suuf si da ngaa war a teel a jëmbat ceeb bi tay jii xaaratul sax jëmbat jëmbat xëy na bas fond bi la maanaam xur wi xur yi mais boo teelee liggéey sa tool moo xam ndax chariot ñi amul tracteur chaine chaine ak peeru nag ak lifin mën naa mun naa labouré jarul ngay xaar tracteur mu lay terdé boo ko teelee def mu ne ah ma ne ko semoir ngay am léegi ceeb bu njëkk ba amul semoir mais léegi ceeb am na semoir bu koy ji booy ji sa semoir à sec nga koy def buy taw bu sebet bu ko fekkee nga xam sëñ Mao mooy li sëñ Maodo wax il foog nit ñi nangoo soppi <sniffs> ndax léegi jamono jee ko laaj noonu la bindoo te day gën a yokku waaye du wàññeeku

te liñ mën a faru nañ ko faru ni ko sëñ Maodo waxee nangu cee sonn bu ñu ko faroo bu Yàlla tawee rekk nga gis njëriñ li waaw te gën a nag maanaam gën a yaatal mbay mi diversification bi kooku moom it ab ab lifin la ab ab nu mu tuddati ab saafara la li nga xam ne mën nga ko teel a faru rekk li ci des nga bay ko ca bàq bu tooy ba continué bul tayal la ca des it comme ni mu ko waxee lay lay ba lay ba yeggali ko lépp boo ko boolee diversifation la mooy yaatal <crosstalk> nguur gi dana def li mu war a def jàppale baykat yi te mu ngi koy def dina ko continué di ko def ci anam yi mu gën a rafetee ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne ah nawet yële passé Maodo Fatick ñu ngi programme d' adaptation

gis nga ñett ñooñu dañuy dikkaat te ñooñu il foog nit ñi di ko bàyyi xel na nit ñi di gën a bàyyi xel sëb yi <noise> na nit ñi gën a bàyyi xel xaal bi ndax dañ ci lekk dañ ci jaay sëb si dañ ci lekk Maodo di ci jaay di ci lekk di ci jaay ndax bu sëb xasee ñor rekk daanaka xiif kër googu moom xiif wàññeeku na fa loo ca boole nag akub xaal boole ca leneen ak leneen rekk daanaka xiif xiif day daal di randu waaw loolu it lu jar a bàyyi xel la <noise> wax dëgg fa Yàlla ci yëf yi
am na solo mu mel ni nag <hesitation> <smacks lips> egg si nañu si <hesitation> cëppaandawu émission bi ñu ngi lay bàyyi rekk Maodo nga daal di joxe conseil ndax <hesitation> def ngeen ko avant taw yi di ñëw ci biir taw yi ak après tamit pour récolte yi tay lan mooy conseil yi ngeen di joxe

d' accod

céy Yàlla

te ku nekk xam nga ne Sonatel même si c' est des commerciaux amul dara li nga xamante ni bii dañ koy maye

am na solo ayca
<hesitation> oui soxna Maguette <noise> di leen gërëm di leen <noise> Maodo mi may tooñee mooy saltige moderne <laughs> ndax boo ne Sine ne saltige waaye mu ni saltige moderne la ndax <sniffs> li saltige yiy def la ñuy def <hesitation> lépp tegu ci xam-xam <hesitation> di rafetlu waxtaan wi liñ ci wax lépp nay doon njariñ et li ciy xaw a lifin ñu jégal ñu ko rekk xam ne yëfu nit la waaye liñ ci jubluwoon mooy mu tegu ci xam-xam te dëggu te mu am njariñ jëm ci baykat yi ci li nga xam ne mun nañ cee dikkaat mooy ci fiñ toll nii li nga xam ne taxawaay bu mu laaj mooy da nga gis li may wax ne dañuy jël <hesitation> gub yi di ko weer ci kër yi <crosstalk> boo xoolee léeg da ngay gis ñu koy def ci dañuy teg nii imperméable di ko lifin comme li mu wax noonu di moytu taw yi nga xam ne ñoo cit topp

loolu aussi ñu bàyyi ci xel daanaka dañ koy def sax waaye ñu gën cee bàyyi xel et su ko defee ñu koy bañ ko bàyyee gone yi rekk et ñu lijjantil ko seen bopp su ko defee balaa ñuy tëdd ñu daal di koy muur ak comme ni ñu ko faral di defee mu lifin su ko defee bu bëccëgee fu fu mu xiinee ñu muuraat bul di dem ci nag ci bu dee gerte gi la ci dakase yeeg yooyu comme ni mu ko waxee <noise> et comme mu ngi ci naaj bi foofa xëy na mën na bañ a am jafe-jafe même bu fekkee ni sax taw yi fekk na ko fa comme danañ ko bàyyi lu yàgg foofu ci naaj bi waaye buñu fàtte di ko wëlbati ñu si bëri dañuy tayal nag xam nga léeg-léeg suñ ko bëggee dañuy wax gone yi te gone yi boo leen yónnee rekk ba leen yenn saa yi lu ci bëri duñ ko def parce que niñ ko bàyyee noonu comme li ma wax noonu bu ci tawee noonu day xuural waaye boo ko wëlbatee xëy na mën naa mën na mën na mën na di ko wëlbati wëlbati bi moo ci am solo waaye bàyyi dakase bi noonu rekk daanaka baax na waaye amul njëriñ nag di ko wëlbati wëlbati bi moo ci am solo comme wax nañ li tax ñu wëlbati ko li muy jural <noise> li muy wàññi ci doomu jangoro bi saabu bi ak ndax pour yëf yi gën a <hesitation> wo maanaam séchage bi ni mu war a wowee gën a baax donc nañ koy wëlbati dana kii dana ci am solo li ci des it mu ne ah ma ne ko <hesitation> yeneen <hesitation> comme li mu wax noonu mbayum dër mi day day dugg waaw day dugg moom it day dugg day <hesitation> àndaale am na ñu koy def ci biir nawet bi waaye bu ñuy génn nawet bi it boo xoolee ñi gën a jublu ci mbayum dër mi mu doon lu baax it ndax lépp yokkute lay doon rekk ci baykat bi

am na solo
kon lépp <hesitation> li ci <noise> li ci foofu xam naa ne li ci bëri it <hesitation> jot nañ ko waxtaane ci <hesitation> donc faram-fàccee ci waxtaan yi et ñaan li ci jógee ci nawet bi ñu muurloo ko rekk et te moytu nag yàq yi xam nga ñun nag Yàlla dafa ñoo nattoo Maodo et gars yi ñeme nañ lool bay waaye nag bu ñu génnee asaka ba noppi la ca des léeg-léeg sax mag ñi dañ doon def <hesitation> dugub ji boo ko teelee bojj def ko ay saako teg lu ko fay jëlee day yomb li tax mag ñi def sàq nañ ko xoolaat sàq bi sauvegarder la pour sécuriser la stratégie la de mag ñi mag ñi du ñu def dara ngir dara ci xam-xam la ñuy dox gis nga dugub bi boo ko bojjul ci lay gën a gudd fan bàyyi ba soxla bojj waaye boo ko bojjee lépp teg ko cib saaku bu soobee kiy maye la ko fay jëlee dafay yomb nañ xoolaat <sniffs> nañ xoolaat loolu
am na solo
am na solo ndax boo toppee jigéen ñi ñoom li gën a yomb la ñuy def te mag ñi li tax ñu yëg ko mooy stratégie la woon mag ñi dañ doon def ab sàq boo xam ni kenn du ko laal lu moy yegg si wuñu si diggu nawet buñ daan terme **** sàq moom foofu lañ ko doon ubbee kenn ñemewu ko woon laal xëy na nag jamono métti na naam jamono mosut a yomb mag ñi seen jamono it yombutoon de waaye nag dañoo organisé ay organisé ba nga xam ne xam nañ ne fa nga koy soxlaa dëgg mu ne ah ma ne ko nga mun ko nga mun ko faa amee boo bayee daal ba noppi ba génne asaka ba noppi mu ne ah ma ne ko xalaatal jiwu déwén luñ tuddee réserve personnel semence xalaatuñ jiwu déwén *** jiwu mu ne ah ma ne ko la ca topp nag mooy la ñuy lekk bien que am nga loo xam ne lu yaatoo yaatu ba ñu mën cee jaay li tubaab tuddee surplus waaye daal ab jumtuwaay yu njëkk ya comme ay julit la ñu lu ci bëri da ngay génne asaka soo paree na nga xalaat jiwu ba pour déwén la ca gën a baax la ca topp la li ci des nag moom mooy lekk gi bu fekkee nag am nga nag lu surplus maanaam loo bay loo xam ne wax dëgg fa Yàlla gannaaw loolu lépp njaay xaj na ca nga yóbbu ci luuma ba jaay faj aajo ndax it et wér-gu-yaram a ngi fi njàng xale yaa ngi fi moytu yàq yi ci xew yi gars yi jàmbaar lañ ca tool ba de waaye mën nañoo yàq ci xew yi it de kooku moom nañ ko moytu donte ne sax léegi wax dëgg mbas mi tax na xew yu bëri sax léegi ñu ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi koy moytu waaye comme mbas maa ngi jeex damay ragal sama gars ñi delluwaat ca delloo buum ca boy boy ga ca mën a yàq ci xew yi loolu nañ ko moytu ndax mbay dafa métti waaw
am na solo
lu lu lu jar a bàyyi xel la ndax li ngay bay dafa am jubluwaay na nga fexe ba jubluwaay boobu bu ko bu ko wàcc
am na solo
te jubluwaay lu si njëkk gannaaw <noise> * dama koy faral di wax mooy jiwu bi ab baykat ne yàcc rekk di xaar nguur na ma jox jiwu kooku mu ne ah ma ne ko du jëf ju rafet du jëf ju mucc parce que pexey nguur bu sottee fa mu jëm ak yow mu ne ah ma ne ko loolu dina ko mos a wàññi ba mu wàññi ba nga yëg ko mu ne ah dina ko mos a ba xëy ba ndax am na ci loo <sniffs> xam ni mënut a wéy kon teel a fagaru baykat day bày day day ut jiwu
<noise> am na solo
dañ koy wut jógu fi am na ñu koy def ba léegi loolu dañ ko war a saxal na sax waaw loolu lépp lu lu lu lu lu lu lu am solo te gën a yaatal mbay mi donc ni ñu gën a diversifier rekk mu gën a baax na ñuy gën a bàyyi xel sëb si danaa ci delluwaat sëb si xaal bi am na solo sëb si xaal bi ak basi bi ñi nga xam ne dañ teel a ñor surtout sëb na ci gën a na ci gën a nit ñi yaatal gën a yaatal mbay mi ci sëb si

kon fokk ñu li nga xam ne day gaaw a ñor ñu gën ko bàyyi xel ci système de culture maanaam ni ñuy organiser yëf yi bu nawet bi bu nawet bi jeexee ah li jëm ci wàll bële it nguur gi ñu gën a baral gën a yokk mbir mi ci wàllu maitrise de l' eau laaj wax nga ko sànq fexe ba ñu bañ a yem rekk ci mbayum nawet mbayum noor bi maanaam ñiy bay ci année at mi yépp loolu mën naa ne ndax Yàlla am na lu mu ñu may nguur gi mu ngi def ay pexe maasàllaa baax na waaye nag lu baax du doy du du du doy ñuy gën a yokk donc <hesitation> gën a yokk baral jeego yi ci wàllu maitrise de l' eau boobu ak xeex ak xorom si it fii ci Fatick
surtout
ah <sniffs> xorom si

gàllankoor bu mag la kon kooku it et lépp maanaam na doon yitteey ñépp nguur geeg baykat yeeg ña ko cay jàppale nguur gi moo jiitu baykat yeeg lépp ñu gën a gën a gën koo bàyyi xel pexe yiñ ko war a defee am na fi pexe yooyu nañ fexe gën koo yokk mu xam dañ koy jaar ci projet ab programme ak nu ñu ko fa mën a lifinee waaye daal xorom ci ci Fatick xorom si nag lu jar a seet la ndax rentable na lool maasàllaa ci wàllu exploitation waaye it mu ne ah ma ne ko ah boo ko bëggee dendaleeg <sniffs> mbay ma di mu ne ah ma ne ko lu jar a lu jar a seetaat la

ak département Foundoigne nga xam ne nag xorom si sonal na leen kon loolu loo xam ne mënuñ ko woon bañ a yokk ci mbir mi la

<smacks lips> am na solo

<hesitation> <hesitation> <noise> d' accord mu ngi noonu di leen <noise> jaajëfalaat rekk bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi doon déglu 93 point 5 ndefleng FM Fatick ci rappel rek émission bi <hesitation> ñi ko sponsorisé bokk na ci <breath> <hesitation> ci cadre projet 4R du projet du programme alimentaire mondial PAM dans les cinq régions <hesitation> cibles régions cibles yi nag bokk na ci Tambacounda Kolda Kaolack Kaffrine ak fi nga xamante ne moom mooy Fatick <breath> ci réalisation ak soutien wu <sniffs> technique bu Jokalante di leen jaajëfalaat bu baax a baax ñu doon waxtaanee <breath> lii di information climatique dans les activités de récolte ak post récolte )ndoon ko ak <noise> Maodo Samb mi fi teewal waa météo <noise> waaye ak <hesitation> Momadou Badiane mi nga xamante ne nii moom moo nekk ci direction <noise> régional bu développement rural àndoon <noise> koog seen présentatrice Maguette Mbaye <noise> di leen jaajëfalaat bu baax a baax ci kóolute <noise> gi ak saxoo bi ngeen saxoo lii di rajo Ndefleng FM Fatick <hesitation> di jaajëfal ñépp di leen jox dig daje ëllëg ci yeneen i émissions